Wadanda ke kula da lafiyar uwa da jariri a asibitoci musamman a sashin haihuwa suna taka muhimmiyar rawa wajen karfafa da kuma tallafa wa iyaye mata su yi shayarwa. Wannan yana da matukar muhimmanci domin shayar da jariri nono yana da fa'idodi da dama ga uwa da jariri. A sashen haihuwa, Likitoci da ma'aikatan jinya na kokarin ganin cewa an fara shayar da jariri nono tun cikin awa daya da haihuwa. musamman idan ba a samu wata matsala ba. Wannan yana taimakawa wajen karfafa dangantaka tsakanin uwa da jariri kuma yana taimaka wa jaririn ya samu kariya daga cututtuka saboda nonon uwa yana dauke da sunadarai dake karfafa garkuwar jiki. Haka kuma, ma'aikatan lafiya na bayar da horo da shawarwari ga sabbin iyaye mata Ana koya musu yadda zasu rike jariri daidai yadda zasu gane idan jariri yana bukatar nono da kuma yadda zasu gane idan shayarwa tana tafiya yadda ya kamata. Idan uwa tana fuskantan matsaloli irin su nono mai zafi, kumburi, ko karancin madara ana samar da taimako daga kwarrarun masu bada shawara kan shayarwa. A wasu asibitoci, ana da dakuna musamman da aka tanada don shayarwa ko hutu ga iyaye mata. Idan zasu ji dadin shayar- inda zasu ji dadin shayarwa idan zasu ji dadin shay- inda zasu ji dadin shayarwa, shayar da jiriri cikin natsuwa. Haka kuma, ana amfani da kayan tallafi irin su ponpon nono ga wadanda ke da matsala wajen fitar da madara. Shashin haihuwa na kuma fadakar da iyaye mata dangane da amfani da shayar da jariri nono kacukam na tsahon watanni shida kafin a fara bashi abinci. Bayan wannan lokaci, ana karfafasu su cigaba da shayarwa har zuwa shekara biyu ko fiye tare da abinci mai gina jiki. A takaice, shashin haihuwa na taka muhimmiyar rawa wajen inganta shayarwa ta hanyar bayar da ilimi goyan baya da magance matsaloli da ka iya tasowa. Wannan yana taimakawa uwa da jariri su samu lafiyar jiki da kwakalwa mai daurewa.

Ga yadda za iya hada tsabtar hannu cikin ayukan yau da kullum da kuma halaye cikin harshen Hausa da kalmomi Hanyar hada tsabtar hannu Hanyar hada tsabtar hannu cikin rayuwar yau da kullum. Tsabtar hannu, muhimman abun ne dake taimaka wa rage yaduwar cututtuka da kwayoyin cuta. Akwai hanyoyi da dama da za a iya amfani da su don hadda tsabtar hannu cikin ayukan mu na yau da kullum domin tabbatar da lafiyar mu da ta sauran mutane a kusa da mu. Da farko, yana da kyau a sanya wanke hannu cikin jerin ayukan yau da kullum. Misali, kafin a ci abinci, bayan an fito daga ban daki, bayan an shafa hanci ko attishawa. Da kuma bayan anyi hulda da datti ko dabbobi. Wanke hannu da sabulu da ruwa na tsawon akalla da kika ashirin yana kashe yawancin kwayoyin cuta. Haka kuma, a koyar da yara tun suna kanana muhimmancin tsabtar hannu. Muna iya farawa da nuna musu yadda ake wanke hannu daidai da kuma lokacin da ya dace da hakan. Wannan zai sa su girma da wannan dabi'a mai kyau. A wajen aiki, makaranta ko kasuwa, ana iya amfani da man goge hannu idan babu ruwa da sabulu kusa. Ya kamata mutum ya rika daukar karamin kwalban man goge hannu a aljuhun sa ko jaka domin amfani idan ya bukata. Kari da haka, sanya alamar tunatarwa ko sakonni a gida ko wurin aiki na iya taimakawa. Misali, rubuce-rubuce kamar wanke hannu kafin ci ko tsabtace hannu bayan bayan dakin kwana na iya zama abin tunatarwa ga kowa a gida. A gida kuma, iyaye su zama abun koyi ga 'ya'yen su ta hanyar wanke hannu a duk lokacin da ya dace. Haka kuma, a samar da kayan tsabta, tsabta kamar sabulu ruwa mai tsabta da tawul a wuraren da ake bukatar su, musamman a ban daki da kicin. A karshe, tsabtar hannu ba kawai kariya ce daga cututtuka kamar kamar mura, zazzabi, ciwon tsauro da gu- da gudawa ba. Har ma tana nuna tsabta da kulawa da lafiyar kai da na wasu. Idan dukannun mu muka saka wannan dabi'a cikin ayukan mu na yau da kullum, zamu rage yaduwar cututtuka a cikin al'uma.

karewa ko kebewa suna taka muhimmiyar rawa wajen hana yaduwar cututtuka masu kwayoyin cuta a cikin cibiyoyin kiwon lafiya kamar asibitoci. Wannan tsarin na nufin ware marasa lafiya dake dauke da cututtuka masu saurin yaduwa domin hana cutar yaduwa ga sauran marasa lafiya, ma'aikatan jinya da baki. da baki asibiti. Akwai cututtuka dake iya yaduwa ta hanyar iska kamar tarin fuka, ta jini kamar cutar ebola, ko ta taba jikin mai cutar ko kayan da ya taba. Don haka, idan aka gano wani mara lafiya na dauke da irin wadannan cututtukan, sai a ware shi a daki na musamman inda za a dauki matakan kariya kamar sanya kayan kariya, tsabtace dakin akai-akai, da hana shiga dakin sai idan ya zama dole. Wannan hanyar kebewa tana taimakawa wajen hana kwayoyin cuta fita da mara lafiya zuwa ga sauran mutane fita daga mara lafiya zuwa ga sauran mutane. Misali, idan wani mara lafiya na dauke da cutar corona, ware shi, ware shi a daki na musamman da sanya takunkumi da zabar hannu zai taimaka wajen dagila yaduwar cutar. Ma'aikatan jinya suna bukatan su kiyaye dokokin kebewa kamar wanke hannu, bayan taba mara lafiya ko bayan fita daga dakin kebewa. Haka nan, ana amfani da alamomi a kofar dakin mara lafiya domin tunatar da ma'aikata da baki cewa a bukatar karin kariya kafin shiga. A wasu lokuta, marasa lafiya sukan samu kayin kariya su kansu kamar takunkumi, takunkumin fuska idan zasu fita waje ko lokacin jinyar gaggawa. Karin kebewa yana da matukar amfani, musamman wajen hana bar- kewar cututtuka a cikin asibiti. Idan ba dauki irin wadannan matakan ba, akwai yu'uwar cutar ta yadu cikin sauri musamman game ga marasa lafiya masu raunin garkuwar jiki. A karshe, hanyoyin kebewa hanya ce mai matukar tasiri wajen hana yaduwar cututtuka masu saurin yaduwa a cikin asibitoci ta hanyar bin ka'idoji da amfani da kayan kariya yadda ya kamata, za a rage hatsarin kamuwa da cuta a wajen aiki da kuma tsakanin marasa lafiya.

ga bayanin yadda ake tabbatar da bin ka'idodin ƙebewan marasa lafiya a tsakanin ma'aikatan lafiya da masu tallafa musu cikin da masu tallafa musu yadda ake tabbata da bin ka'idodin keɓewan marasa lafiya a asibiti a cikin cibiyoyin lafiya musamman lokacin da ake fama da cututuka masu yaɗuwa bin dokokin kebewa yana da matukar mahimmanci domin kare lafiyar ma'aikata da sauran marasalafiya dan haka akwai hanyoyi daban daban da ake bi dan tabata da cewa ma'aikatan lafiya da masu tallafi suna bin wadannan ka'idodi yanda ya kamata na farko, ana shirya horaswa ta musamman ga ma'aikatan kafin su fara aiki da marasa lafiya da ake ƙebewa a wannan horo ana koya musu yadda ake amfani da kayan kariya kamar su safar hannu takukumin fuska tabarau da rigan roba anan kuma koyar da su wannan horo ana koya musu yadda ake amfani da kayan kariya kaman su safar hannu, takunkumin fuska, tabarau da rigan roba ana kuma koyo da su yadda zasu saka su daidai da yadda za su cire su ba tare da suka cutar da kan su ba na biyu ana sanya bayanai da alamomi a ko ina a wuraren da ake kebewan marasa lafiya domin tinatar da kowa game da matakan da ya kamata a dauka kafin shiga ko fitan dakin wannan ya na taimakawa wajen rage kuskure da wuce gona da iri naukuana nada musu kula da tabattar da bin doka da ayukan su shi ne sa ido da tabbata da cewa duka ka'idodikamar yadda aka tsara idan aka samu wani ya karya doka ana iya masa gargadi ko kuma a dauki matakin ladaftarwa idan ya ci gaba na hudu ana amfani da bayanan da aka tara ta hanya rubuce rubuce da naurori wajjen nazari da bin jijigi domin a ga inda ake da rauni a tsari hakan yana taimakawa wajen inganta hanyoyi da ake bi da kuma sake tsara horo idan ya zama dole a karshe ana karfafa ma'aikata da su rika bayyana matsaloli ko kura kurai ba tare da tsoro ba domin hakan zai taimaka wajen gano matsaloli da wuri da kuma warware su

asibitoci na daukar matakai da dama domin magance haduwar cututuka ko haduwar masu dauke da cuta a lokaci guda wanda ake kira wanda ake kira lokacin da aka gano irin wannan lamari asibiti na gaggauta daukar matakai domin hana yaduwar cuta da kuma karewa lafiyar marasa lafiya ma'aikata da baki na farko ana gudanar da bincike domin gano mussababin yaduwar cuta ma'aikatan kula da lafiya jama'a a asibiti sukan tattara bayanai daga marasa lafiyar da suka kamu da cutar su bincike alamomin da suke da su lokacin da suka fara jin rashin lafiya da inda suke kwana ko ayukan da suke yi wannan yana taimakawa wajen gano tushen cutar da yadda ta yaɗu bayan gano tushen cutar asibiti na daukar matakan killace wadanda suka kamu da cutan daga sauran marasa lafiya ana iya ware su a daki daban ko kuma a sashin da aka tanadar domin masu dauke da cuta wannan yana rage yuwa yaɗuwar cutar ga wasu lsannana kara tsaftace mahalli sosai ana amfani da sinadiran kashe kwayoyin cuta wajen goge gadan marasa lafiya kofuna, dakuna da wani wuri da mai cuta ya taba haka kuma ana karfafa ka'idojin tsafta kamar wanke hannu da sabulu ko amfani da sinadiran kashe kwayoyin cuta m'aikatan lafiya sukan sanya kayan kariya kamar hula, takunkumi safar hannu da riga mai kariya musamman idan su ka kula da wadanda suka kamu da cutar wannan yana da matukar muhimmanci wajen kare su daga kamuwa cutar da kuma hana su yaduwa ga wasu a lokaci guda ana iya dakatar da wasu ayuka ko bakonci da ba na gaggawa ba a asibitin domin takaita cunkoso da yaduwar cutar haka kuma ana faɗakar da ma'aikata da iyalai na marasa lafiya game da matakan kariya da zasu bi da ga karshe idan akwai bukata asibiti na idan akwai bukata asibiti na hada kai da hukumomin lafiya na gari ko kasadomin samun goyon baya ko ba da rahoto wannan na taimakawa wajen dakile yaduwar cutar a cikin al'uma ta haka ne asibitoci ke magance yaduwar cuta ko kare rayukan mutane

ga bayanin dabarun rage juriya ga maganin kashe kwayoyin cuta da inganta amfani da maganin rigakafi a asibitoci dabarun rike juriya da maganin rigakafi dainganta amfani da shi a asibiti juriya ga maganin rigakafi wata babban masala ce da ke barazana da lafiya ta duniya musamman asibitoci in da ake amfani da irin wadannan magunguna akwai wasu dabaru da ake amfani da su domin rage wannan matsala da kuma tabbatar da amfani da magunguna cikinhikima da kulawa ga wasu daga cikin wadannan dabaru ilimantar da masu lafiya da marasa lafiya dole ne a wayar da kai ga likitoci, nurse da kuma sauran ma'aikatan lafiya game da illar amfani da maganin rigakafi ba tare da bukata ba haka kuma a ilmantar da marasa lafiya yanda ya kamata game da amfanin maganin da kuma rashin amfanin da shi yadda ya kamata bibiyar amfani da magunguna asibitoci su kafa tsarin da ke bin didigin da yadda ake amfani da maganin rigakafi wannan yana hada da sannin irin maganin da ake amfanin da shi adadin sa da kuma lokacin da ake amfani da shi wannan ya na taimakawa dan hana amfani da magani fiye da ƙima kikima komitin kula da amfani da girgire kula da komiti da amfani da magunguna haka komitin kula da amfani da maganin rigakafi wanda zai kunshi likitoci nurse da masu nazarin cututuka domin tsara da kuma kula da tsarin amfani da magungunan cikin asibiti aiwatar da dokoki da ka'idodi asibiti su aiwatar da dokoki da ka'idoji na ba da maganin rigakafi musamman wanda ke da karfi sosai likitoci su wadannan ka'idojin kafin ba da magani inganta gwaje gwaje na gaggawa samun da naurorin gwaji da sauri da kuma ingantatun dakunan gwaje gwaje zai taimaka wajen gano nau'in cuta da kuma irinmaganin da ya kamata a ba da maimakon amfani da duk wani magani safta da kariya daga yaduwan cututuka tsafta da tsaftar hannu da tsaftar wuraren aiki na rage yaduwar kwayoyin cuta asibiti wanda hakan yana rage yawan bukatar magani rigakafi gudannar da rahotanni da bincike yin nazari kan yadda ake samun juriya ga magunguna da kuma samar da rahotanni akai akai domin saba sabin hanyoyi maganta masalar a takaice rage juriya da maganin rigakafi na bukatar hadin gwiwa na kowa da kowa daga likitocin har zuwa marasa lafiya har zuwa marasa lafiya amfani da magani cikin kulawa da tsarin doka zai matukar zai taimaka matuka wajen kare lafiyar jama'a

yadda shekara ke shafar aikin garkuwan jiki da hanyoyi tallafawa lafiyar garkuwa ga tsofafi shekara tana da tasiri mai yawa akan yadda garkuwan jiki ke aiki yayin da mutum ke tsufa garkuwan jikin sa na raguwa a hankali wannan na nufi cewa tsofofi su kan fi kamuwa da cututuka kuma jin su kan fi dauka lokaci kafin su warke wannan yanayi a na kiran sa da um da kemiya watau raunin garkuwan soboda tsufa raunin garkuwa soboda da tsufa garkuwan jiki ta na da sassa biyu shi ne garkuwan farko da ake kare jiki da ga cututuka koyon yadda zata ya ki kwayoyin cutar da zarar ta sa me su so daya a yayin da ake tsufa wadannan sassa biyu nagarkuwan jiki na rage karfi alal misali kwayoyin rigakafi da sa yawan sabantawa kuma ayukan su na raguwa hakan ya na sa tsofafi sukasa kirkirar karya mai karfi bayan su kamu da cuta ko sun karba alurar rigakafi amma akwai hanyoyi da dama da za'a iya bi domin tallafawa lafiyan garkuwa a lokacin tsufa na daya cin abinci mai gina jiki abinci mai wadatar sinadirin sinadirai kamar duk 'ya'yan itatuwa, kayan lambu da hatsi zai taimaka wajen rage kumburi da rage garkuwan jiki na biyu aiki da motsa jiki yin motsa jiki akai akai kamar tafiya kamar tafiya na taimakawa wajen karfafawa da rege damuwa wadanda hakan ke ingantan garkuwan jiki na uku samun isashan bacci bacci mai kyau yana taimakawa wajen gyara jiki da karfafa garkuwa soboda haka ana so ya lokacin da mutum ya fara girma yakasance yana samun isasan bacci a ko yaushe a kowace rana gujewa damuwa damuwa mai tsanani ke rage karfin garkuwan jikiyin addu'a, tafiya ko yin hira na iya rage damuwa na biyar, rigakafi karban rigakafi kamar ta mura da cucutuka irin su irin su da cucutuka na da matukar muhimmanci ga tsofofi so kun ga yawan rigakafi da karban rigakafi zai rage wa tsofafi irin wadannan cututuka na shida guji shan taba da barasa fiye da ƙima wadannan abubuwa na rage karfin garkuwa ya kamata ya kamata a guji shan taba da barasa yayin da mutum ya fara girma toh duk ya guje su su ne zasu rage maka karfin garkuwa a karshe ko dayake tsufa yana da tasiri da garkuwan jiki daidaita salon rayuwa da bin shawarwari likita zai taimaka wajen kula da lafiyar garkuwa a lokacin tsufa

ga bayanin rigakafi da muhimmancin sa ga lafiya gabadaya muhimman na ta na tsarin rigakafi d muhimmancin sa ga lafiyan dan Adam tsarin rigakafi wani muhimman ɓangare ne na jikin dan Adam da ke kare shi daga cututuka kwayoyin cuta da sauran abubuwan da kaiya cutarwa wannan tsari ya na aiki ne kamar wani soja mai kula da lafiyan jiki ya na gano barazana da kuma yaki da su kafin su lalata lafiyar mutum gano abubuwan da ke barazana daya daga cikin manyan ayukan tsarin rigakafi shi ne gane kwayoyin cuta wannan tsari yana da ikon banbance tsakanin kwayoyin jikin mutum da na waje da ke da hatsari kare jiki daga hatsari daga harin cuta bayan gano barazana tsarin rigakafi yana aika cell cell na musamman kaman su cell cell kaman misamman danna kan wadannan cututuka wadannan cell su na iya kashe kwayoyin cuta ko hana ko kuma hana su yaduwa gina tsayayen kariya bayan an fuskanci wata cuta tsarin rigakafi yana haddace irinwadannan barazana domin idan an sake gamuwa da ita a gaba jikizai fi saurin mayar da martane wannan shi ake kira tsayayan kariya tsaftace jiki tsarin rigakafi yana kuma taimaka wajen cire mattatun cell masu lalacewa da masu um guɓobi daga ciki dan jiki ya zauna cikin koshin lafiya taimakawa wajen gyaran wajen gyaran bayan ciwo ko rauni tsarin rigakafi ya taka rawa wajen yana taka rawa wajen farfado da sassan jiki ta hanyar karfafan gyaran fata da sauran su muhimmancin tsarin rigakafi idan ba tare da tsarin rigakafi ba jikin dan Adam zai kasance cikin hadari na kamuwa da ko wace irin cuta har da kanan cututuka da ka iya zama barazana ga rayuwa hakanan rashin lafiyar wannan tari na iya haddasa matsaloli kamar cutar um kanjamau da sauran kwayoyin cuta a inda jiki ke kai hari da kansa dan haka a kiyaye tsarin rigakafi yana da matukar muhimmanci wannan yana hada da cin abinci mai kyau gujewa damuwa samun isashen bacci da motsa jiki da kuma bin ka'idojin tsafta

ga bayani kan muhimmancin shan ruwa wajen kula da lafiyar garkuwan jiki muhimmancin shan ruwa wajen kula da lafiyar garkuwan jiki shan ruwa na da matukar muhimmanci wajen tabbatar da cewa jikin dan Adam na aiki yan da ya kamata musamman wajen kare kai daga cututuka ruwa na taka muhimmiya ruwa a rawa a cikin tsarin garkuwa jiki wande je taimaka wajenyaki da kwayoyin cuta da kwayoyin cuta <hesitation> da kwayoyin cuta garkuwan jiki na bukatan ruwa domin aikin da jiki ke aikin da jiki ke yi da ke yaki da cututuka idanjiki ya rasa ruwa hakan na sa jiki ya fitar da dirty da guba daga jiki ta hanya fisari da zufa wannan na iya rage karfin jiki wajen yage da cututuka har ma ya bar jiki a bude da kamuwa da su haka kuma ruwa yana taimaka wajen safara sinadirai masu karfi zuwa ga sassan jiki kuma cire abubuwa da su ka lalace da ga jiki wannan ya na taimakawa wa jiki su ci gaba da aikin su ba tare da matsala ba kuma ya na taimakawa su hanci da makogoro su kasance da danshi wande ke hana kwayoyin cuta su shiga cikin jiki cikin sauki lokacin da mutum ke shan ruwa sosai jini ya na gudana yadda ya kamata kuma wannan yana taimakawa sul sulna garkuwan jiki su isa wuraren da ake bukatan su cikin hanzari domin yaki da cuta idan jini bai isa ida ake bukata ba soboda karancin ruwa garkuwan jiki na iya yin rauni har ila yau lokacin da mutum ke da zazzabi ko wata cuta jiki na fitar da ruwa sosai ta zufa ko zawo kuma idan ba'a mayar da wannan ruwa ba zai iya sa jikin ya kara rauni soboda haka yana dakyau asha ruwa sosai idan mutum na fama da rashin lafiya domin taimakawa jiki ya murmure da wuri a karshe shan ruwa ba wai kawai ya na hana kamuwa da cuta bane har ma ya na taimakawa wajen samun kuzari daidaita yanayin jiki da kuma kara lafiyar fata da sauran sassan jiki domin haka yana da matukar muhimmanci a tabbatar ana shan isashen ruwa a kuluma kalla glashi shidda zuwa takwas a rana domin kiyaye lafiyan garkuwan jiki da kuma samun koshin lafiya gabadaya

abincimai kayu yayin daukar ciki yana da matukar muhimmanci wajen rage hadarin nakasa ko matsaloli ga jariri abinci yana taimakawa jikin uwa da jariri su samu dukkanin sinadirai da suke bukata domin cin gaban lafiya da kuma hana cututuka idan mace mai juna biyu na cin abinci mai gina jiki da sinadirain vitamin daban daban hakan na taimakawa wajen hana nakasar kwakwaluwa da kashin baya ga jariri wanda ake samu a ganyaye masu ƙore, wake da hatsi yana da matukar amfani kafn da lokacin daukar ciki rashin wadannan sinadirai na iya haifa da matsaloli masu tsananiga jariri hakan nan sinadirai sinadaran sinadiran yana hana mace ta samu karancin jini wanda zai iya haddasa gajiya da kuma matsalar haihuwa ko haihuwan jariri da karamin nauyi idan uwa ba ta samun isashen umjini dake dauke da iskar da iska zai ragu wanda zai shafi cin gaban jariri haka kuma haka kuma sinadirin calcium ya na taimakawa wajen karfafa kashi da hakoran jariri da uwa ya na kuma rage hadarin hauhawan jini ga uwa cin abincin mara kyau ko rashin cin abinci sosai kamar yadda ake samu a wuraren daake fama da yunwa ko rashin ilimi akan abincin na iya janyo matsaloli da dama, jariri na iya jarirai na iya haihuwa da karamin nauyi ko kuma su fuskanci matsaloli wajen girma da tunani a baya rashin isashen abinci zai iya haddasa nakasa ko mutuwan jariri a cikin ciki ko bayan haihuwa har ila yau shan abubuwa masu guba kamar barasa taba sigari ko shan? abin kwayoyi na iya kara hadarin samun nakasa ko lalacewan kwakwaluwa dajiki ga jariri wadannan abubuwa suna hana jikin uwa aiki yanda ya kamata wajen ciyar da jariri da kuma kare shi daga guba a takaice abinci mai kyau da ke cike da sinadirai masu amfani ya na taka muhimmiyar rawa a wajen kare lafiyan uwa da jariri yana rage hadarin nakasa da matsalolin haihuwa toh ya dace mace mai cikit a ne nemi shawarar likita mai kula da abinci domin samun cikaken shiri na cin abinci da ya dace da bukatun ta da jaririn ta

abincin da mace mai juna biyu ta ke ci ya na da matukar yi war kamuwa da ciwon sikari da lokacin daukar ciki wanda lokacin daukar ciki wannan nau'in ciwon sukari yana faruwa ne kawai lokacin juna biyu kuma ya na iya shafar lafiyan uwa da jariri idan ba'a kula da shi yanda ya kamata ba a lokacin juna biyu jiki yana canjawa sosai ciki har yadda yake sarrafa sukari a jini idan jiki bai iya sarrafa sukari yadda ya kamata ba toh hakan na iya kaiwa ga haihuwan sukarin hauhawan sukarin jini daya daga cikin manyan abubuwan da ke kawo wannan shi ne irin abincin da mace ke ci idan mace mai juna biyu ta na cin abinci mai yawan kitse mai nauyi sukari mai yawa da kuma abincin da ba ya dauke dagina jiki mai kyau kamar su abinci da aka sarrafa sosai hakan na kara yawan barazana kamuwa kamuwa da cututuka hakan nan cin abincin dake haifar da nauyin jiki fiye da kima kafin ko lokacin ciki ya na da alaka da wannan matsala a gefe guda kuma mace da ke in abinci mai kyau mai cike da gina jiki kamar kayan lambu da an yi katuwa, hazi na gari da kuma lafiyayun protein kamar kifi da wake ta na da kanana damar kamuwa da wannan ciwo wadannan nau'in abinci su na taimakawa jiki wajen sarrafa sukari yadda ya kamata ku ma suna hana nauyin jiki na karu fiye da kima haka zalika cin abinci daidai gwargwado ba tare da yin nauyi sosai ba a lokcin juna biyu yana da matukar muhimmanci yin motsa jiki na sauki kamar tafiya ko motsa jiki na gida ma na taimakawa sosai a karshe mace mai juna biyu ya kamata ta nemi shawaran likita kwarara mai ba da shawara akan abinci dan taimako wajen tsara abinci mai kyau da lafiya hakan na taimakawa ba kawai wajen hana ba kawai wajen hana sukarin ba har ma wajen kare lafiyar uwa da jariri gaba daya abinci mai kyau shi ne ginshikin lafiya a lokacin ciki wanda zai kare uwa da jaririn da ke cikin cikinta

ga bayani daga da muhimmai sinadirai da mata masu juna biyu ke bukata domin cin gaban jariri a cikin ciki mata masu juna biyu suna bukatar wasu sunadirai na musamman domin kula da lafiyar su da kuma bunkasan jaririn da ke cikin su wadannan sinadirai suna taimkawa wajen gina kashi kwakwaluwa, zuciya da sauran muhimman sassan jikin jariri ga wasu daga cikin muhimman sinadiran da mace mai ciki ke bukata wannan akwai wani sinadiri ya na taimakawa wajen hana matsaloli kamar rashin rifewar kashin baya ana samun wannan sinadiri a cikin kayan lambu ƙore, wake gyada da hatsi da aka kara wa sinadiran sai karfe, karfe wannan yana taimakawa wajen wani sinadiri ne da yake taimakawa wajen kirkiran jini da kuma kai iska zuwa ga jariri rashin isashen wannan karfe zai iya jawo wani ciwo wande ke kawo gajiya da rauni ana samu wannan sinadiri na karfe a cikin nama ja kifi, kaza, wake da kayan lambu kamar alaiyahu sai alurar kashi shi wa wani sinadiri ne yana taimakawa wajen kashi da hakora na jariri idanmace mai ciki bata da isashen wannan sinadiri na alurar kashi jikin jariri zai kwaso daga kashin uwarsa wanda zai iya raunini lafiyar ta ana samu wannan sinadiri madara, madarar shanu cuku da kuma kayan lambu kore vitamin ya na taimakawa wajen shan aluran kashi alurar kashi a jiki hakannan ya na da muhimmancin da ci gaban kashi da garkuwan jiki ana samu wannan sinadiri daga hasken rana kifi mai, kitse kamar kifi da kuma madara da aka kara wa sinadiri <hesitation> sinadiri wannan wani sinadiri ne yana taimaka wajen gina kwayoyin halitta na da kuma kula da lafiyar mahaifa ana samun shi daga nama, kifi, kwai, wake, gyada da madara wannan wani sinadiri ne akwai wani sinadiri wanda ya taimaka wajen bunkasa kwakwaluwa datsarin jikin jariri rashin iodine zai kawo nakasa a hankali ko girma anasamun shi da gishiri da aka kara wa gishiri, kifi, madara da madarar shanu akwai wasu sinadirai da suke taimakawa wajen cigaban kwakwaluwa da ido na jariri ana samu wannan sindari daga kifi mai kitse kamar salmon da sardine yana da muhimmanci mace mai ciki ta ci abinci mai gina jiki ta sha ruwa sosai kuma ta nemi shawarar likita dominkarin bayani da kulawa ta musamman a lokacin daukar ciki lafiyar uwa da jariri na bukata kulawa sosai tin daga farko shi ysa ake so mace mai ciki ta yi kokari ta dinga zuwa awo tin farkon samun cikin ta har lokacin da zata haihu

a lokacin juna biyu mace ta na bukatan karin kuzari dominciyar da kan ta da kuma cin gaban jaririn da ke cikin ta a dalilin adadin kuzari da mace ke bukata har yana karuwa bisa ga watani ciki da kuma yanayin jikin ta a watanni ciki ba'a bukatan karin kuzari sosai ana bukata mace ta ci abinci mai gina jiki amma ba sai ta kara yawan abinci ba nan yawanci mace tana bukata calorie dubu daya da dari takwas zuwa dubu biyu [1800-2000] a rana bisa ga nauyin ta da yanayin aikin ta na yau da kulun a tsakiyar watanni ana bukatan karin calorie kusan dari uku zuwa dari uku da hamsin [300-350] a rana wannan karin kuzari yana taimakawa wajen bunkasa gabobin jariri da kuma kara karfi ga mace dan haka mace na iya bukata na iya bukatan kusan calorie dubu biyu da dari biyu zuwa dubu biyu da dari hudu a rana a karshen watani watani a karshen watani bukatar calorie suna karuwa zuwa kimanin dari hudu da hamsin zuwa dari biyar a rana wannan soboda jariri yana girma da sauri a wannan lokaci kuma mace ta na bukatan kuzari dan shiryawa haihuwa a wannan lokacin mace na iya bukata calorie kusan dubu biyu da dari hudu zuwa dubu biyu da dari takwas a rana amma ba kawai yawan calorie bane ke da muhimmanci ingancin abincin da ake ci ya fi mace mai juna biyu na bukatar abinci mai dauke da sinadiri kamar su sinadiri dan hana nakasu a kwakwalwa da kashin jariri sinadiri dan hana jini da rashin karfi sinadiri dan karfafa kasusuwa da hakoran jariri sinadirin protein dan gina kwayoyin jiki da kuma bunkasa jariri sinadirin ruwa da vitamin suna taimakawa lafiyar gabadaya gabadaya misali abinci masu kyau ga mace mai juna biyu sun hada da hatsi wake, kayanlambu, kayan itace madara da kaya kayan ta nama ko kifi mai kyau da kwai hakanan ya kamata ta guji abinci me yawan mai, sukari da gishiri da kuma abincin da ba'a dafa sosai ba kun ga anan ba'a so mace ta ci abincin da ba a dafa shi sosai ba a karshe yana da kyau mace mai ciki ta tintibi likita da likitan abinci domin samun shawarwari na musamman bisa yanayin ta hakan zai taimaka wajen haifa da jariri mai lafiya da kuma kiyaye lafiyar uwa

turnoff ga bayani um akan alamomin haihuwa da yadda ake gane su cikin da yadda ake gane su alamomin haihuwa da yadda ake gane su haihuwa wani muhimman lokaci ne a rayuwan mace musamman wace ke shirin haihuwa karo na farko yana da kyau mace ta san yadda za ta gane lokacin haihuwa ya karato domin ta samu damar zuwa asibiti cikin lokaci da kariya ga wasu daga cikin alamomi da ke nuna cewa haihuwa ta kusa ko ta fara ciwon ciki mace zata fara jin ciwo a ciki wande ke zuwa ne a lokaci lokaci lokaci lokaci wadannan ciwuwuka suna kara sanani da kusantar juna yayin da haihuwa ke karato yayin da haihuwa ke karatowa idan ciwon ya zama mai nauyi kuma ya na faruwa a cikin ko wane minti biyar zuwa goma wannan na iya nuna cewa ana ciki na farko na haihuwa ana ciki farko na haihuwa zubewar ruwa idan ruwa ya zubo daga gaban mace hakan na iya nuna cewa kwanakin haihuwa sun iso ko ma sun fara wannan ruwa baya wari kuma yakan fito a hankali koda sauri canjin wurin jariri a daidai lokacin haihuwa jariri yana saukowa kasa cikin mahaifa wande ke sa mace ta ji nauyi kasa kuma saukin shakar iska a sama fitowar jini ko ruwa mai fari ko ja wasu lokuta mace za ta ga ruwa mai dan jini ko launin ruwan kasa yana fitowa daga gaban ta wannan yana nuna cewa mahaifa na bude kuma haihuwa na kusa kowane lokaci a iya haihuwa bude mahaifa wannan ana ganewa ne ta hanyar duba likita idan za'a gane ko magaifa na bude ko mahaifa inda za'a gane ko mahaifa na bude lokacin da ya kai goma hakan yana iya nuna cewa mace zata iya haihuwa jin nauyi a kasa [??] ya yi nauyi a kafan ta ko a gaban ta yayin da jariri ke masowa kasa wannan yana nuna cewa jaririn na kokarin fitowa yadda ake gane lokacin zuwa asibiti idan ciwon ciki yana farawa akai akaikuma yana kara tsanani idan ruwa ya zubo daga gaban ta idan jini ya ko ruwa mai launin ja ya kara fitowa idan ta na jin masananci ciwo ko masanancin lamba a kasan cikin ta yana da muhimmanci mace ta tintibi likita idan ta fiskanci wadannan alamomi domin samin taimako gaggawa da lafiya saia yi kokari a kai mace asibiti kar a zauna a gida

nau'o'in zubabakan iska da kaya da yadda ake zabar mafi dacewa um a yau ana da hanyoyi daban daban naisar da kaya musamman na wajen ciniki ta hanyar umyana kitso fahimtar wadannan hanyoyi na taimakawa wajen zabar wadda ta fi dacewa da bukata da yanayin kayan ka ga hassada da cikin manyan nauo'i'n sayar da kaya sayar da kaya ta gaggawa wannan hanya ce da ake amfani da ita idan ana bukatan kaya cikin gaggawa ana samun kaya cikin rana daya zuwa biyu yana da sada fiye da sauran hanyoyi amma ya dace da kayayakin da suka fi muhimmanci ko masu lalacewa da wuri issa da kaya na al'ada wannan hanya ce da ake amfani da ita sosai soboda ta na da sauki kuma ba ta da sada lokacin issarwa na iya daukar kwana uku zuwa bakwai ko fiye dangane da nesa issa da kaya a rana daya wannan hanya ce da ake kai kaya cikin rana da aka siya ana samun ta ne a manyan birane ko yankuna da suka ci gaba ta fi sada sosai amma ta na da amfani matuka da bukatun gaggawa issa da kaya da mai guardi supari kaya kamar DHL da UPS suna bayar da sabi na issarwa kai tsaye daga mai kaya zuwa ga customer, yana da sauri da kuma tsaro karba daga wurin tattara kaya maimako a kawo maka kaya gida za ka iya zuwa wurin wani wuri da aka kai yade dan karba wannan yana taimaka idan ba ka nan ko idan yana da sauki idan yana da sauki fiye da jiran issarwa yadda ake zabar hanya mafi dacewa gaggawa idan kana bukatar kaya cikin lokaci zbi hanyar gaggawa ko samar ko a rana da ake yi kudin issawar idan ka na so ka rage kashe kudi idan kana so ka rage kashe kudi toh sai ka dauki hanyar ka biya kudi sun fi sauki yanayin kaya kayamasu rauni ko masu saurin lalacewa kamar abinci sun fi dacewa da issawar cikin gaggawa wurin da ake kai kaya idan wurin ka yana da nisa ko ba safiu wasu hanyoyi kamar wasu hanyoyi sun fi dacewa dan haka yana da kyau ka duba shardan kampani

yadda ake shiryawa dan yanayi marasa tsammani lokacin haihuwa haihuwa lokacine mai matukar muhimmanci ga mace da iyalen ta amma wani lokacin zuwan da ba'azata ba na iya faruwa yayin haihuwa wadanke bukatar shiri da fahimta ga wasu hanyoyi da zasu taimakawa mace ta kasance cikin shiri idan wani abu na idan wani abu na ban mamaki ya faru yin rigakafi da shiri tin da wuri mafi kyawun hanya ita ce a fara shiryawa tun da wuri mace mai juna biyu ya kamata ta riga zuwa asibiti domin duba lafiyan jariri dakan ta wannan ya na taimakawa wajen gano matsaloli tun kafin su sananta yin rijista da asibiti kafinlokacin haihuwa yana da matukar muhimmanci ilimantarwa, ya na da kyau mace da mijinta su samu ilimi game da yanda haihuwa ke gudana da kuma abubuwan da ka iya faruwa akwai lokutan haihuwa ke bukatar da lokutan haihuwa ke bukatan theatre ko kuma amfani da kayan taimako sanin haka yana rage tsoro da rikicewa idan wani abu ya faru tattaunawa da likita? muhimmancin mace ta tattauna da likita game da uwar matsaloli kaman zunban jini mai yawa matsalan numfashi da jariri ko rikicewar hawan jini tattaunawa da likita na shiryawa wajen shirye da za'a fuskanci wadannan matsaloli shiryawa da kayayyaki ya kamata a shirya jakar haihuwa wadda ke dauke dakaya na asibiti kamar tufafi takardu da sauran kayan bukata hakan yana rage damuwa da bata lokaci idanlokacin haihuwa ya zo ba tare da tsammani ba ya na da matukar muhimmanci a hada wannan jaka tin kafin lokacin haihuwa duk abin da ake bukata wanda mace mai ciki zata je da shi asibiti sai a hada a cikin wannan jaka da zara ta fara wannan nakuda sai a dauka a tafi asibiti goyon baya iyale da abokai yin shiri da wanda da da wande zai raka mace asibiti ko wanda zai kula da sauran 'ya'ya yana da muhimmanci hakan ya na ba mace kwanciyn hankali da natsuwa taimakon gaggawa ya kamata a san lambobin gaggawa da hanya da za'a bi dan zuwa asibiticikin sauri yin hakan yana da muhimmanci idan ana fuskantar wanihali na gaggawa a karshe ko da yake baza a iya hango duk wata masala ba yin shiri da yin addua ya na taimakawa wajen fuskantar kowane hali a cikin kwanciyar hankali duk wata mace mai ciki ya kamata ka kasance cikin shiri domin tabbata da lafiya ita da jaririn ta

hanya da ya dace mace ta dan shayar da jariri da kuma yadda ake samun su shayar da jariri da nono ya na da matukar muhimmanci ga lafiyar jariri da uwa amma dole ne a tabbata da jariri ya kama nonon daidai da kyau idan ba haka ba uwa na iya jin zafi ko samun rauni kuma jariri b zai sha nono yadda ya kamata ba menene kamawa daidai kamawa daidai yana nufi cewa jaririn yana bude bakin sa sosai yana kuma kama ba kawai kan nono ba har ma da wani yanki watau bakin yankin da ke zagaye da maman? jarirai su kasance abu daya wajen kama leben kaman leben kifi busoshin bakin sa su danna jikin nono da hancin sa kuma kusa da nono ba tare da cika rufe numfashi ba yadda ake samun kamawa mai kyau fara da samun madaidaci wuri zauna ko kwanta yadda kike jin dadi hanyoyi da suka fidacewa sun hada da zama da goyon baya, kwanciya gefe daya da kwanciya a baya sanya jariri a madaidaci wuri jikin jariri ya zama a layi guda kai kafada da cikin sa su dinga layi hancin jariri ya fuskanci nono ba baki kai tsaye ba rife kirjin jariri da hannu amma kada ki rike bayan hannun sa da karfi domin hakan yana hana shi motsi timakawa jariri ya bude baki latsa saman leben sa da nono jira ya bude bakin sa sosai kamar yana yin gaggawa yana yin gaggawa ko hamma da zara ya bude baki sosai kawo shi zuwa nonon cikin sauri aika nono zuwa bakin sa maimakon kai nonozuwa jariri kawo jariri zuwa nono nufin kan nono ya shiga sama a bakin sa hakan zai saya kama har da kasan bakin sa bincika idan kamawar daidai ce alamu na kamawa mai kyau sunhada da baki a bude sosai leɓa na waje hanci ya na kusa da nono amma ba ya hana numfashi idan har ana iya ji ko ganin jariri yanaiya hadiye madara babu ciwo sosai bayn farkon shayarwa yadda ake sakin nono idan kamawan bata daidai ba ba ta yi daidai ba idan ki na ji zafi sosai ko kuma jariri bai kama daidai ba saka yatsun ki a gefen bakinsa domin ya saki nonon cikin sauki sannan ki gwada sake kama shi daidai shawara ya na shawara ya na yin shayarwa da fata da fata na taimakawa jariri ya kama nonon da kyau kada ki firgita yana daukan nono da juriya idan ki na bukatan taimako ki nemi shawaran ma'aikaciyan jinya ko kwarariya shayarwa shayarwa daidai yana kara kusanci tsakani uwa da jariri tare da taimakawa lafiyan su duka